koo xamante ne duñ ñu ko wax dañuy jékki-jékki ñëw fi vacance changé tenue changé lépp fekk te ñoom ñu ngi dund loo xamante ne duñ ko wax benn jeune <breath> kon su fekkee ne ñun suñu ndaw yëpp dañu bëgg a buubu dem en Europe su yàggee ñun dootuñu amati ñoo xamante ne ñoom ñooy la relève de demain

état bi na gën a yokk njàppa jàppale bu muy jàppale jeunes :ra yi <breath> na ko gën a yokk mooy que ne ñu fexe ba financements yi ñu di leen yokk processus yi yi ñuy jotee financement yi ñu wàññi ko parce que procédures :fa yi dafa dafa xaw a compliquer <breath> si ñi nga xamante ne surtout ñu ngi si àll bi ñu si bëri ñoo xam ne du ñu jot information si yenn yi parce que lu xew lu nekk urbain bi ñoom ñoo koy gis ñoo koy jot ay ak itamit les mains politiques des fois ñu dugal si yoo xamante ne mooy loolu <breath> mais su fekkente ne ñun dañuy xeex imigration clandestine <breath> nañu continuer sensibilisation bi di wane des modèles de réussite :frasi bépp métier nag parce que dafa am ñoo xam ne dañu gëm ne métier bu ñu nekk ci lañ mën a réussir

nit ki bu gëmulee mbay munoo ko convaincre pour mu ñëw <hesitation> nekk ci béykat mais li nga koy convaincre mooy nga fexe ba ñii nekk modèle de réussite nekk des jeunes <noise> ñu wan leen yan fan la ñu jaar lan la ñu tàmbalee lan la ñu commencé ba fu ñu yegg si tey est ce que anvier nañ kenn su boobaa ñoom dinañ xam ne que lii ñu nekk tey muy mbéy mi moom mooy suqali Sénégal ñun suñu jeune yi nañu xoolaat seen toogaay ñu wàññi toog ci garab yi di naan ataaya ñu fexe ba ñëpp ñu nga xam ne dañu yor diplôme bu ñu am kersa wu ne man am naa maitrise wala am naa licence waruma def métier béy bay métier la comme tous les métiers am na ñoo xam ne tey dañu la ne mbay mi ñu ni ñu nekkee tey menuisier bi maçon bi ak chauffeur bi noonu la bay nekkee metier te nit ñi si nekk di bay <noise> di si am lu ñu dundalee seen njaboot di si faj seen soxla <breath> wax dëgg fa yàlla loolu moo gën nga dem dugg si gaal yi des si gaal yi

waajur boobu di nga ko yokk naqar di nga ko di nga ko sonal dina la xalaat te loolu yëpp yaakaar naa toog ci wetam di am as tuut ngeen koy bokk moo nekk lu nga xam ne moo koy gënal <breath> kon nañu gën a góorgóorlu te xam ne dëkk bi métti na naam mais soo góorgóorloo tuuti ah état bi tam yokk jàppaleem parce que tamit su fekkee ne même les jeunes yu nekk ay maitrisards wala ñi nga xam ne mosuñu am sax diplôme ñoom ñooy nekk ñoo xam ne ay góorgóorlu lañ di jéem dara kooku soo ko jàppalee dina nekk koo xamante ne lépp lu muy def dina si réussir parce que ngëm-ngëm <breath> moo fort nit ki loo gëm rek <noise> da nga siy réussir

waa xam nga Agri Jeunes nag dafa ñëw <breath> ñu ne Tekki ndaw ñi ñu ngi ko jagleel ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si zone rural yi ñu nekk ci àll bi mais n' empêche que ñun dañuy ne ku nekk béykat parce que am na ñu nekk si parce que ñun ci suñu kuréel gu ñu nekk muy CNCR bëri na ñoo xam ne Dakar la ñu dëkk mais ay béykat lañ parce que ci zone yi ñu nekk ñu ngi siy yëngatu si wàllu mbay bu ñu bayul ñu ngi transformer ñu ngi sàmm wala ñu ngi def maraichage kon ñooñu ay béykat lañ ñooñu tamit ñun dañuy jàpp ne képp koo xam ne dangay yëngatu si agriculture te agriculture en grand A la ñuy wax mooy les les <hesitation> activités agrosilvopastoral et halieutique te nekkul li projet bi comme ni ñu ko fi tegee c' est pour les tous les sénégalais waaye si biir sénégalais yi dañu ne kat gis nañ ne saa su projets yi ñëwee les zones urbains ñoom ñooy nekk les bénéficiares parce que ñoom ñooy am information à temps ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy jege <hesitation> ñi nga xamante ne mooy autorité yi balaa kenn di ñëw cette fois ci ñu ne les cibles nañu changé cible parce que suñu bëggee ñun tamit ñi nekk ci àll bi mën a jot ci li nga xamante ne moom la ñuy teg il faut ñu yokk sensibilisation bi il faut ñu xamal leen ne projet bi am na il faut ñu xamal leen ne <breath> dañu war a bokk ci ñi nga xamante ne dañu war a incrire pour mën a am ci li nga xam ne moom lañ am mais tekkiwul ne dëkk nga si urbain bi baykat nga doo am si projet bi parce que su fekkee ne dañu ne agriculture en <noise> grand A am na ku nekk si urbain bi mu ngi def élevage mais kon si projet bi la bokk

<breath> waaw loolu mooy li nga xamante ne sax loolu la ñu bëgg parce que tey émission bi loolu moo ko sabab <breath> cible bi mooy que ñu waxtaan pour :fa famille yi ak jigéen ñi xale yu ndaw yi xam ni ñoom dañoo war a am si suuf si mais pour loolu ñu xam ne que ñun <hesitation> d' abord suñu tradition d' abord suñu aada yeeg cosaan dafay dafay tënk jigéen ba nga xam ne ñoom dañuy jàpp ne képp kuy jigéen rek waroo am suuf parce que soo nekkee borom kër sa jabar warul am suuf soo nekkee borom kër sa doom warul am suuf sa doom bu jigéen <breath> mooy comme lu ma wax sànq te alors aue dañu war a xam ne que jigéen bu amee suuf moom mooy li nga xamante ne moom mooy tekki kër ji parce que jigéen bu amee suuf lépp lu muy liggéey si biir kër gi lay dellu si jigéen bu amee suuf mun na yor kër gi parce que même su amul suuf li muy daw di di di wuti taaba taaba boo ko xoolee lépp lu nga xamante ne loolu lay am ci kër gi lay dellu si parce que jigéen mu ngi mooy togg jigéen a nga ca tool ya mooy bay jigéen moom mooy transformer jigéen mooy jaay si marché yi jigéen mooy def lépp lu nga xamante ne toute la chaine de valeur jigéen ñi ñoo koy def soo xoolee ci àll bi tey jigéen ñi lépp luy mbay lu nit ñi di dundee lu ci ëpp quatre vingt cinq pour cent jigéen ñee koy bay

kon dañu war a xam ne ñun jigéen am nañu droit ñu am si suuf si comme ni ko góor ñi amee mais loolu nag comme nu ma ko waxee tradition dañuy tënk <breath> ne ñu waxtaan en tant que ay organisations parce que ñun tey <hesitation> Agri Jeunes defagul loolu de wàcc si terrain bi dem waxtaan ak nit yi

autorités yi mais si lii tant que bii jéego bii ñu njëkkee suñu fi jugee dinañ def sensibilisation <noise> si ñi nga xamante ne ñoom ñooy cibles yi si exploitation familiale yi si àll bi si fépp foo xam ne war nañ fa taxaw mais collège CNCR am na lu nga xamante ne CNCR jot na ko def ak projet bii ñuy tuddee seen suuf ñoom ak waa Embero ñu tàggat ñu si li nga xam ne moom la ñuy wax sensibilisation boobu nga wax noonu ñu war ko def parce que en tant que parajuriste war nañu mun a gunge ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si àll bi <breath> nan lañ leen di gungee ñu sensibiliser leen sensibiliser borom kër yi ñu xam ne jigéen bu am suuf kat moog góor gu yore suuf ñoo yem parce que jigéen bi bu amee suuf lépp lu nga xamante ne <breath> jëlee na ko ci suuf si muy koom ci kër gi lay dellusiwaat lépp loo xamante ne luy naatal kër gi la jigéen baa ngi ci kon jox ko suuf mel na ni ñoom tamit danga contribué ci li nga xamante ne moom mooy développement exploitation familiale parce que suñu amee suuf ñu sécuriser ko lépp luñ si liggéey yaakaar naa ne dinañ xeex ndóol dinañ xeex ñàkk dinañ xeex insécurité alimentaire parce que su ñu amee suuf en tant que jigéen lépp lu góor di def ñu ngi koy def te su ñu béyoon tey ba am lu ñu dundee yaakaar naa dañuy xeex insécurité <noise> alimentaire parce que xiif dootul am <breath> ndóol dootul am njàngu xale yi dina mën a réussir kon nekk na loo xamante ne lu ñu war la ñu waxtaan ak borom kër yi ñu xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi war nañ mën a jot ci suuf si loolu nag buñ si waxee ba pare war a wax ak autorités yi parce que ñoom tamit ñoo war a yombalal lu nga xamante ne moom mooy jigéen ñi ni ñu jotee si suuf si parce que processus boobu ñomm ñoo leen ci war a gunge te kon su ay jigéen ñëwee di poser ne dañu bëgg a suuf war nañ leen toppal parce que jigéen ñi ñoo leen fal xale yi ñoo leen fal te li leen fal nag ba ñu toog fa war nañ mën a jàppale ñëpp ñi nga xamante ne si seen soxla bu jugee si wàllu li nga xamante ne moom mooy sécurisation foncière

waa xam nga su ma nee sécurisation foncière mooy ñu fexe bajigéen bi moom suuf si nu muy moomee suuf si moom lañ wax sànq il faut mu bind demande dem si mairie ba il faut ñu topp processus bi ba mu mun a nekk loo xamante ne dañ ko koy moomale loolu dina tax moom dina mën a am crédit pour liggéey parce que tey su fekkee moomoo suuf bi boo lebee banque du la lebal su fekkee moomoo suuf bi ONG wala projet bu ñëwee du liggéey ak yow parce munoo def investissement yoo xam ne da ngay xëy rek ñu nangu ko kon loolu moo tax pour sécurisation boobu ñuy wax <breath> mooy nga fexe ba aar suuf bi nga xamante ne ci ngay liggéeyee bu ñu ko aaree kenn du la mën a yëkkati ki la mën a yëkkati mooy état te bu demee ba lay yëkkati dina la mën a indemniser mu xam ne kat kii kat <hesitation> suuf bii nga xamante ne ci lay liggéey moomeelam la nañ ko sé nañ ko indemniser jox ko loo xam ne dina tax mu mën a dem intallé wu feneen wala ñu yëkkati feneen jox ko wala ñu toxal ko feneen foo xam ne dina fa mën a liggéeyee kon loolu moo tax sécuriser suuf mu am solo il faut nga aar suuf bi boo aaree suuf bi mooy nga am délibération nga am këyit gu nga xam ne mooy wane ne ah suuf bii kat man maa ko moom pour mën si liggéey parce que su fekkee ne amul fenn fu ñu fu ñu ko aaree yaa ngi fay investir mun nga xëy a xëy rek ñu ñëw yëkkati la wala ñu jël suuf bi jox ko keneen te su boobaa <breath> am na su fekkee ne sax sécuriser nañ ko bu ñu la yëkkatee te su lu dul yoon am na foo mën a jaar ci wàllu yoon ba mën a jotaat suuf boobu nga xam ne moom lañ la joxoon

<breath> waaw loolu moo tax nag <hesitation> war nañu waxtaan ak ñooñu parce que tey gone gi su fekkente ne moom mooy nekk ki nga xam ne mooy bay mu ànd ak jigéen ñi bay bu nawet wàccee lu bon bon doo yëkkati sax xaalis jox ko moom bayal na la ba pare rek <noise> day gàdduwaat ay bagages am mu demaat si ville bi kooku noonu nga xam ne tey moom moo la war a wuutu ëllëg kooku nga war a gën a mën a ñaax wan ko ne suuf sii ma yore sa suuf la wan ko ne ko suuf sii gëmloo ko ne war na ci mën a liggéey tekki si parce que moom moo ngi yore suuf bi avant muy judd am na ñu yoroon suuf bi éni yoroon suuf bi ay parents am lañ ñi yoroon suuf bi ay maamam la ñu woon ay papaam la ñu woon te tey ni ñu def ba mu jot si suuf bi moom war na ko def ba ay doomam jot <noise> si suuf mais su fekkente ne danga bëgg a encouragé xale yi nañ fexe ba <breath> suñ leen bayloowee au moins nga bayal ko tool moom tamit mu am tool bu mu bay soo récolter mu récolter nga xam ne dina am loo xam ne moom lay fajee soxlaam parce que tamit boo demee ba romb fukki at ak juróom dangay bëgg sa waajur dootu la defal dara te pour nga defal sa waajur il faut nga liggéey liggéey boobu nag su fekkente ne sa waajur moom moo la war a dimbali pour nga liggéey parce que ñëpp pour ni ñu ko waxee ñëpp amuñu chance toog ci bureau ñëpp amuñu chance réussir si jàng ba am lenn li mais ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ci kër gi di bay war nañ leen mun a motiver motiver leen si fexe ba ñu sécuriser li nga xamante ne moom mooy tool yooyu nga xam ne ñu ñu ngi koy bayee fexe ba jox ko ci wàll woo xam ne dina mën a xam ne man su nawet jotee gerte gii suma ko bayee man maa koy moom kooku dina sawar ba bu nawet wàccee dina am ci leneen lu mu yëngatu lu ko mën a téye foofu nga xam ne fa la dëkk te dina tax lépp lu mu am moog ay waajuram ñoo koy bokk parce que jàpp naa ne muy doom muy jabar ñoom ñëpp lu ñu am si seen famille lay delluwaat parce que ku sañoon ku nekk soo demee ba nekk mag dangay wàcce sa papa lépp muy liggéey muy dépense muy lépp loo xamante ne <hesitation> sa papa daan na ko sonnee di nga ko si wàcce mais parents yi ñoo war a jàppale xale yi <breath> loolu nag dafa laaj waxtaan bu yaatu sensibilisation bu yaatu ba kenn ku si nekk mu xam li nga xamante ne <breath> moom mooy enjeu bi nga xam ne pour ñoom ñu am seen suuf moomal ko seen bopp di si liggéey li mu leen mun a jural yaakaar naa ne ëpp na sax dem jël gaal dem dugg ci gaal yi di dem

kon nag dañuy gën a ñaax <noise> parents yi ñu xam ne <breath> xale yi li ñu am ñoom ak ñoom ñoo koy bokk

waaw lu ma si mën a wax rek mooy que ne <hesitation> loolu yaakaar naa ne ku dem ba ñu la jàppale ci li nga xamante ni ci loolu nga bëgg a yëngatu réussite nga si soxla am autonomisation financière ni ngay amee autonomisation financière mooy yar googu nga war a def wala maraichage boobu nga war a def <breath> yaakaar naa ne la nga cey <noise> jëlee war na la jural koom boo xam ne di nga mën a faj sa soxla koom boo xamante ne di nga mën a def yeneen investissement <breath> koom boo xam ne di nga ci mën a téye sa kër kon loolu mu nekk loo xamante ne <noise> jàpp naa ne avantage la pour tous les jeunes <noise> su fekkente ne ñoo ngi nekk ay ndaw ñu jàpp leen gunge leen ci finacement gunge leen si formation <noise> yaakaar naa ni réussite moo ci war a topp ndax ndax objectif bi yëpp loolu la fexe ba installé wu nga am liggéey am ci loo jàpp ba tax na dootoo ñeewati kenn koo xamanate ne day xëy di wàcc bureau am ñaareel bi mooy lépp lu nga xamante ne dañ koy def si projet bi balaa nga ciy dugg lu ñuy natable la lu ñuy seet la parce que tey boo nekkee ci formation <breath> ah bu ñu lay <noise> booy bind sa projet di nga xool ndax projet bii am na ñu njëriñ wala du am njëriñ ndax prévision ngay def yaakaar nga ciy am <breath> ne lii kat ni ma ko planifié lii su ma ko defee ba mu pare <breath> lii nga xamante ne moom laa si séntu lépp da nga koy xam balaa ngay sóobu ci mbir mi la ca des nag mooy sa góorgóorlu sa njàmbaarte <breath> ba tax nga yegg fu nga bëgg a yegg tout début est difficile su fekkente ne sax da ngay doog a installé wu day métti waaye tey boo demee ba récolter wala nga dem ba jaay li nga si doon séntu mooy yokkute nga jugee A dem B te loolu nag li la koy may mooy liggéey rek liggéey rek moo la kay may booleeg ñi nga nekkal ñu jàppale la parce que tey tout début est difficile su fekkee da nga xale bi dafa commencé liggéeyam entourage bi

gën ko ñaax mu gëm ne nii mu nekk mun na ci tekki ëllëg lii mu nekk réussite bu mu siy soxla mun na si am lu kawe njortam suñ ko jàppalee si côté boobu rek dina nekk loo xam ne li mu bëgg dina ko am incha allah

<breath> waaw xanaa di leen ñaax rek di leen wan ne que comme ni nga ko waxee ndaw moom liggéey lañ ko xamee bu ñu toogee di xaar lépp si état du ñu liggéey nu ñu commencé lu ñu am lu mu tuuti tuuti nañ ko commencé parce que li ñuy wax ne tepp tepp moo gën yuréet nit ku nekk saa yoo yeewoo war nga jéem di def innovation war nga jéem si lépp lu nga xamante ne si nga nekk pour xool nan ngay avancer <breath> kon su fekkee ne ay ndaw lañ même ñoo xamante ne am nañ suuf am nañu ndox te ñu dëkk si dëkk bi am doole war nañ mën a góorgóorlu dem bay mais ñun de ndaw ñi ñu si bëri lan lañ bëgg nañ xëy rek toog ci ron garab yi di xaar ne état bi deful lii wala man maa ngeeg sama diplôme munumaa dem bayi wala man kenn accompagner wu ma il faut nga jéem a def effort nañu nangoo dem liggéeyi ñu xam ne mbay mii mbay mii daal en tout cas dara gënu ko ndax seen i morom yoo xamante ne

pour ñoom ñu mën a topp yoon boobu ñaareel bi mooy ñun en tant que organisation paysane nañu fexe ba ñu gën a yokk suñu sensibilisation parce que ñun dèjà jeunes yi nga xam ne ñoo ngi si suñu biir <breath> taxul sax ñuy wax parce que ñooñu ay baykat lañ ay ay gone yu am jom ñoo xamante ne ku si nekk yaa ngi si sa côté si lépp li ngay yëngatu muy sàmm muy mbay muy maraichage <breath> muy napp ku si nekk yaa ngi si sa activité activité yooyu ñu nekk nag tey si ndimbalu suñu mag ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy jàppale si yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy def si activité muy lu mel ni mbay meeg càmm geeg napp gi ñu ñuy fexe di ñu tàggat ñu xam bu baax fan la ñuy teg suñu tànk ñu ñuy gunge <noise> ñuy seeti ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore lépp luy li ñuy wax finance wala si wàll accompagnement technique parce que nekkul Agri Jeunes dong a fi nekk <breath> fii structures état yuy joxe financement bëri na fi ñuy accompagner bëri na fi ñun ndaw ñi tamit nañu jug envers l' information bu ñu toog si suñu ruq rek ñuy xaar <breath> ku ñuy informer ne nangam am na yaakaar naa ne nouvelle technologie yi téléphones yaa ngi fi connexion <noise> bu ñuy am saa su nekk di statut di dugg Youtube di dugg ay Instagram suñu suñu defee effort boobu def recherche sax si internet bi ñu gis ñoo xamante ne si suñu régions yi lañu nekk ñu mun leen approché <breath> ñu xool nan lañ ñuy accompagner <breath> kon loolu dama leen siy ñaax ñu xam ne ah mbay moom mbay ak sàmm moom ak doon chauffeur wala doon bureaucrate ñoom ñëpp ñoo yem kon nañu góorgóorlu liggéey rek moo am solo boo liggéeyee di nga jëriñu

waaw loolu am na parce que tey xam nga dañu nekk si mo monde boo xamante ne comme nu nga ko waxee jeunes yi nanguwuñu liggéey jeunes yi si boppam ku si nekk dafa bugg toog si bureau <breath> mais tey ñun ñi nga xamante ne ñooy nekk si biir collèges yi nekk ay jeunes nekk ay baykat su fekkente ne ñu ngi waxtaan ak suñu moromu baykat loolu dina gën a yomb pour ñoom ñu intégrer <breath> li nga xam ne mooy kuréelu baykat yi <breath> dina gën a yomb pour ñu jege <noise> structures yi nga xam ne dina leen jàppale~ <breath> loolu lu am lu lu nekk la parce que <hesitation> ñenn ñu si bëri da ngay dëkk ak ñoom sax <noise> ñu gis la ngay yëngatu ci benn affaire mais du ñu ñëw mais su ñu gisee réussite su boobaa dinañ la approché kon tamit jeunes yi li leen di gën a xëcc bokk na ci ñu gis kat ni kii lu muy def nii am na njëriñ fii la nekkoon ren daaw daaw ren mu ngi fii kon lii am na yokkute war naa ci mën a sóobu kon ñun tamit na ñu nekk ay références nekk ñoo xamante ne dinañ gën di ñaax suñu moromu ndaw yi nekk si suñu gox yi <noise> ñu dëkkee pour ñu wan leen ne am si organisations paysanes yi <breath> amul lu ko gën a am solo parce que boo bokkee ci kuréel gi <breath> mi ngi mel ne jëmm ju taxaw kuréel gi si boppam lan moo ko tax a jug <noise> pour défendre intérêt producteurs yi défendre intérêt producteurs yooyu nag daf si am <breath> branche boo xamante ne dañ koy tuddee dimension plolitique dimension boobu ñu am ñu ñu jiital ñooñu tey di def ay recherches partenariats ñooñu tey di fexe ba kuréel gi yegg fu mu war a yegg <breath> lépp lu nga xamante ne kuréel gi da koy soxla ñu di si taxaw beneen bi mooy ñu fexe ba si li ñuy wax dimension sociale ak culturelle <breath> ²ñuy jàppalante solidarité bi parce que tey ñun <noise> suñu nekkee ay ndaw ñu nekk ci kuréel yaakaar naa jàppalante bi dañ ko fekk si mag ñi kon su fekkee ne kuréel yaa ngi dund il faut ñu impliqué les jeunes pour que ñu mën a assurer la relève de demain ñoom ñi fi nekk tey nekk mag am na ñeneen ñu fi nekkoon créé kuréel ñooñu tey kenn nekkatu fi tey xale yi ñoo ñëw li nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu mag ñi di si yëngatu nañ jege mag yi nga xamante ne <noise> yàgg nañ ci mbir mi ñu gën ñu conseiller gën ñu teg si place gën ñu orienter ba ñoom tam suñu demee ñu mun a ssurer relève boobu relève boobu nag lu koy assurer mooy jeunes yi te jeunes yooyu suñu moromu jeunes lañ ñun ñoo leen war a convaincre <breath> ñoo leen war a sensibiliser ñoo leen war a xamal nan lay doxee bu ko defee ñoom dina yomb pour ñu ñëkk bokk ci kuréel yooyu nga xam ne ñooy kuréelu baykat yi ñaareel bi mooy ñoom si seen jëmmu bopp bu ñu gisee ne ñi bokk ci kuréel gi kat ah ñu ngi am avancement su boobaa dina gën a yomb pour nga convaincre nit ki ah bien sûr napp gi laaj na suuf parce que tey <breath> su fekkente ne dañu nekk seen waax yi ñuy napp <breath> ñi nga xamante ne am nañ gaal <hesitation> ñu espace bu ñuy gis si géej gi

mais ñi nga xam ne dañuy taxawal <noise> seen gaal yi fan la ñu koy taxawal su yàggee dootuñu amati <noise> espace <breath> géej gi si boppam lu si bëri bateau yi nga xam ne bitim réew lañ jugee nekk ci biir géej gi <breath> ñun ñi nga xamante ne suñu nappkat yi ay gaal yu ndaw lañ yor <breath> ñooñu tey munuñu yem ak ñi nga xamante ne ay ay bateaux la ñuy yore <breath> te ñooñu tey <noise> loolu seen métier la dañ si judd yaru si ba tey ñu mën ko kon tamit foncier bi si fépp la amee nu mu nekkee si biir géej gi si suuf si noonu la nekkee ci biir géej gi parce que ñoom gaal gi tam buñ ko indee foog ñu am fu ñu ko taxawal te loolu yëpp bu yàggee <breath> tefes gi di gën di avancer <breath> ñuy jël li nga xam ne mooy constructions yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee saa su nekk soo xëyee nga gis ñuy tabax presque si biir géej bu yàggee ñooñu tamit dootuñu amati foncier boo xam ne dinañ fa mën a ñoom it dañoo war a aar peggu géej gi parce que géej gi mooy seen mooy seen liggéeyukaay géej gi si la ñuy am lu ñu war a <noise> am kon su ko defee énun looloo tax ñun CNCR ñu naan <breath> bépp métier bu nga xamante ni nit ki u ngi koy exercer te mu bokk si plateforme bi <breath> fépp foo xamante ne war na fa taxaw pour défendre ay intérêt am <breath> war na mën a wax ci loolu noonu kon ñu xam ne que <noise> du ma nappkat waaye am na ñoo xamante ne suñu biir collège bi lañu nekk ay nappkat lañ ñii ay plongeurs lañ <breath> te tey jii ñoom it dañuy toog ak ñoom ñu ñuy wax yan jafe-jafe la ñu am si wàllu géej <breath> sécuriser tey géej gi

ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor gaal yu ndaw yi du ñu mën a am lu nga xam ne moom <noise> lañ daal am <breath> te bu ñu jéggee suñu frontières dem beneen réew ñu indil leen jafe-jafe kon loolu moo nekk ne que ñun tamit suñu autorités yi <noise> dañu war a xool nan la ñuy signer seen accord de pêche yi ba nga xam ne ñi fi nekk nekk ay mool nekk ay nappkat yu ndaw ñu xam nan la ñuy continuer seen métier nga xam ne si lañ ne pour mun si dundal seen i njaboot waaw voilà càmm gi tamit c' est la même chose <breath> parce que càmm gi tey boo seetloo ne que ñoom ñii di sàmm dañu war a am parcours de bétail <noise> ñu war a am zone de paturage <breath> parce que parcours de bétail mooy nag yi dfu ñu war a jaar pour mun a dem sàmmi ji sa àll ba parce que soo gisee tey jafe-jafe yi am si béykat <noise> bi ak <noise> ki nga xam ne mooy nappkat bi kii bi éleveur bi yëpp loolu moo ko indi ñoom ñi nga xam ne dañuy bay dañuy bay ñun baykat yi dañuy bay ba bay yoon bu nag yi war a <noise> jaar nag yi tamit suñu ñëwee jaar si toolu jàmbur ñu yàq bu ko defee sàmm bi ak béykat bi xeex ñi nga xam ñooy autorités locales yi war ñu jàppale tey soo xoolee ne mairies yi amul benn mairie boo xamante ne ma na délimitation si dëkkam ñu wax ne <noise> mairie bii commune bi fii la yem commune bi fii la commencé <noise> gisuma ko de man kon loolu tamit bokk na ci lu nga xamante ne moom mooy indi tensions yi nekk si diggante sàmmkat yi ak nappkat yi dañu war tey <inhales> ñu defar ay zones de paturage dëkk bu nekk <breath> ñu xool nag yi fan la ñuy jaar pour génn si dëkk bi dem sàmmi <breath> ñu am espace boo xamante ne moom lañ leen réserver pour ñu <noise> mën fa sàmm su boobaa coow du am mais tey sàmmkat yi fu ñu jublu nga ne leen du fii baykat bi tamit su bayee <noise> sàmmkat bi ñëw dugg <noise> su ko defee histoire bi tàmbali kon loolu tamit loo xamante ne lu ñu war di gën a waxtaanee la mais ñun en tant que organisation <noise> war nañ gën a waxtaan suñu biir te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk plateforme CNCR am na naam ñu fi <noise> bokkul mais baykat yi ak sàmmkat yi war nañ mën a waxtaan ñu mairies yi ñu mën <noise> ñu jàppale ci loolu nga xamante ne moom mooy délimitation wu fan la ñuy sàmmee ak fan la ñuy jaar pour sàmmi

<breath> waaw xanaa di leen jaajëfal di kontaan si invitation bi <breath> di leen wax ne que foncier lu yaatu la <hesitation> lu bëri mën nañ ko si wax parce que tey jii en tant que ay ndaw ñu bokk ci <hesitation> ñi nga xamante ne mooy CNCR bokk ci CCPA <breath> ak kuréelu béykat yi nga xamante ne yëpp ñoo bokk CNCR saa su ñu déggloo kenn ku si nekk rek dañu lay jaajëfal bu baax di wax ne que kontaan nañ bu baax si <breath> li nga xamante ne moom la ñu jot a échanger <breath> di nuyu waa collège des jeunes CNCR CCPA <noise> di nuyu tamit animateurs yi nekk si <hesitation> plateforme Wi Connect ak parajuriste yi nekk si biir <noise> Kaolack yëpp <noise> di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu tam waa Agri Jeunes parce que tey ñooñu may opportunité bi <breath> ñu mën a ñëw toog discuter échanger ak askan bi <breath> di leen wax ne rek li jublu wauñ si rek lu moy defar <breath> mais lépp loo xam ne lu si dëng rek ngeen jàpp ne si ñun la suñu motadi la <breath> mais dañoon bëggoon rek lu rafet <crosstalk> ak partager ak nit yi merci jërëjëf